Nzvimbo ine miti yakawanda asi iri midoko. Miti iyi mitete, ine mashizha aneruvara rwegirini yobva yaita danda dete rine ruvara rwutema. Nechemukati tinoona kuti mune matendere akavakwa neshiri. Matendere aya aneruvara rwakasvibira.

Nzvimbo ine mugwagwa wakaiswa tara. Mugwagwa uyu une tara yakachenurukira. Koita zvakare bhazi rakamira ririkukwidza vanhu. Bhazi iri rine ruvara rweyero.

Nzvimbo ine tsangadzi yakakura inoratidza kuti yakutumbuka, ine ruvara rwegirini yobva yaita mavara machena nechokumusoro. Neche parutivi yakadyika pane dhaga rine ruvara rutema.

Imba isati yapera kuvakwa. Yakavakwa nezvidhinha zvine ruvara rutsvuku, nechokumusoro kune zvidhinha zvine ruvara ruchena. Pamusoro pane mapuranga ane ruvara rwakachenerukira. Kunze kune hembe dzakayanikwa. Hembe idzi dzine mavara akasiyanasiyana. Kune dzimwe dzine ruvara rutsvuku dzimwe dzine ruvara rweyero.

Mbizi imhuka dzemusango dzine mitsetse mitsetse. Dzine mitsetse michena nemitsetse mitema. Koita zvekare Twiza, Twiza imhuka yakareba chaizvo ine mavara ebhurauni namavara machena.

Nzvimbo ine mugwagwa usina tara, une dhaga rine ruvara rwakachenerukira, nechemurutivi mune dhaga rakaunganidzwa nedombo riripo, dombo iri rine ruvara rwakachenerukira. Pane huswa rune ruvara rwakachenerukira neumwe huswa hune ruvara rwe green.

Chikwata chevatambi venhabvu. Chikwata ichi chakapfeka zvakafanana. Varume ava kumusoro vakapfeka hembe dzine ruvara ruchena yakanyorwa kumusana sana nemavara matema. Kuzasi vakapfeka zvikabudura zvine ruvara ruchena.

Nzvimbo ine miti yakasiyana-siyana inosanganisira muti wemumango ine tsangadzi yakakura. Tsangadzi iyi ine ruvara rwegirini. Kobva kwaita muriwo wakadyarwa. Muriwo uyu unoshandiswa kudyisa sadza nguva zhinji.

Nzvimbo ine vanhu vakamira. Panotaridza kuti vanhu vari kutsvaka michovha. Pane mudzimai wakapfeka hembe ine ruvara rutsvuku kumusoro. Kuzasi akapfeka hembe ine ruvara ruchena anebvudzi hombe rine ruvara rutema. Motokari yavari kuda kupinda ine ruvara rwesirivheri.

Nzvimbo inamaruva akakura maruva aya anemashizha aneruvara rwegirini, kwobva kwaita maruva ane ruvara rwutsvuku. Nechekumberi kune muti uriko. Muti uyu unoratidza kuti ndewe musawu koitawo mumwe muti unamashizha aneruvara rwegirini.

Vatambi vemutambo we cricket , zvikwata izvi zviviri zvirikukwikwidzana. Pane vakapfeka hembe dzine ruwara rwe yero akapfeka nguwani ye yero kumusoro. Pane hembe yakanyorwa kumusana neruvara rutema koita vakapfeka hembe dzine ruvara rwe girinhi kumusoro kuzasi vakapfeka mitirauzi ine ruvara rutema.

Musikana wakaisa maoko muhomwe anoratidza kuti anotengesa. Wakatsiga mabhanana aneruvara rweyero nerutema. Musikana uyu anoratidza kuti anotengesera panzvimbo inozikanwa nevazhinji muChegutu kuti paChicken Inn.

Mugwagwa wakaiswa tara. Mugwagwa uyu ineruvara rutema neruvara rwakacherukira. Nechekurutivi munezvimimiti nemiti yakadyarwamo yakakura. Miti iyi ine danda rineruvara rutema koita zvakare zvimiti zviri murutivi zvine ruvara rwakachenerukira.

Nzvimbo inotengeswa zvakasiyana siyana. Pana amai varikutengesa mabhegi. Mabhegi aya mamwe achona ane ruvara rutsvuku mamwe ane ruvara rutema. Nechemuzasi vakawarinzwa hembe. Hembe idzi dzine ruvara rwakasiyana siyana dzimwe dzine ruvara rutema dzimwe dzine ruvara rwutsvuku.

Nzvimbo ine dzimba dzisina kupendewa. Kwoita zvimbudzi zvidoko zviripo. Zvimbudzi izvi zvina magonhi ane ruvara rwesirivheri kwoita dzimba dzimwe dzisati dzapendiwa dzine ruvara rwakachenerukira.

Nzvimbo ine mugwagwa wakaiswa tara, mugwagwa uyu une tara ine ruvara rwutema nechepakati wakatarwa neruvara rwuchena, neche muri rutivi mune midhuri iripo, midhuri iyi yakavakwa nezvi dinha zvine ruvara rwutsvuku.

Nzvimbo inoratidza kuti pane mitambo yevana vechikoro. Vana vechikoro vakaungana. Pane vakapfeka hembe dzineruvara rutsvuku, vamwe vakapfeka hembe dzineruvara rwebhuruwu. Koitowo vamwe vakapfeka hembe dzineruvara rwegirinhi.

Vanhu vakaungana panzvimbo yeku tengesera. Pane murume wakapfeka hembe ineruvara rutsvuku kumusoro. Nechekumberi hembe yake yakanyorwa namavara machena. Kuzasi wakapfeka mutirauzi une ruvara rutema.

Vasikana vakamira vari vatatu. Vakapfeka hembe isina maoko kumusoro ineruvara ruchena. Kuzasi vakasungira mazambia ane ruvara rwepepuro neruvara rweyero. Vasikana ava vakachena chaizvo.

Mudziyo unorongedzerwa muimba yekubikira unonzi kicheni yuniti. Mudziyo uyu uneruvara rwuchena wobva waita mibato ineruvara rwesirivheri. Munorongedzerwa makomichi nendiro uye zvipunu zvinogona kurongedzerwamo zvekare

Chitoro chemarata chakanyorwa neruvara rwe Blue ku Bakers Inn Express shop. Chitoro ichi chine ruvara rwe blue chinoratidza kuti chakavhurwa , pane zvinhu zvakatoiswa nechepamberi zviri kutengeswa.

Nzvimbo ine ndove ingangova ndove yemombe. Ndove iyi ine ruvara rutema neruwara rwakachenurukira yakasangana nezvimbuswa zvirimo zvine ruwara ruchena. Ndove yakakosha nekuti inogona kushandiswa kuiswa muminda kana muma gadheni.

Mahewu anotengeswa, anowanikwa kuZimbabwe anonzi Pfuko. Mahewu aya anonaka. Ari muchigubhu chine ruvara ruchena. Chine bepa rine ruvara rwebhuru neruvara rwebhurawuni. Akanyorwa kunzi Pfuko neruvara rwebhurawuni.

Nzvimbo ine miti mudoko. Miti iyi Ina mashizha ane ruvara rwegirini yoita zvimapazi zvimapazi zvakawanda zvine ruvara rutema uye nechepasi pasi panoratidza kuti pane mahuswa akaoma, mahuswa Aya ane ruvara rwakachenurikira

Mudhorobha muna vanhu vakawanda varikufamba vamwe vakapfeka hembe dzine ruvara rwebhuruu vamwe ndevakapfeka hembe dzeruvara rutema. Pane murume wakapfeka hembe ineruvara rutsvuku neruvara ruchena wakapfeka koposi ineruvara ruchena neruvara rutema.

Nzvimbo inebhazi rineruvara rwebhuruwu rinoratidza kuti rine zvinhu zvirikuburutswamo kana kuiswamo. Bhari iri necheparutivi rineruva rutema, kumashure kune dzimotokari dzidoko dzineruvara ruchena.

Nzvimbo ine migero, mugero uyu ane marara mukati une marara mamwe ane ruvara rwuchena uye koita bepa remazepe rine ruvara rwesirivheri, uyezve mune tsangadzi irimo ine ruvara rwegirini.

Chitoro chino tengeswa hembe. Hembe idzi dzakapfekedzwa zvimudhori senzira yekushambadza. Pane hembe ine ruvara rutema kuzasi yobva yaita ruvara ruchena namadodzi madodzi aneruvara rutema. Koita zvakare hembe yemwana mudiki ine ruvara rwepingi.

Mudhorobha munavanhu vakasiyana-siyana vamwe vakagara vamwe vakamira. Pane murume wakapfeka hembe ineruvara rwuchena, koita mudzimai arikubaya-baya foni yake wakapfeka hembe dzineruvara rwutema. Nechemurutivi munemudhuri yakavakwa inoratidza kuti zvitoro. Zvitoro izvi zvimwe zvachona zvineruvara rwuchena.

Nzvimbo ine tara ine ruvara rutema neruvara rwakachenurukira nechapakati yakatarwa neruvara ruchena murutivi mune dzimba dzirimo. Dzimba idzi dzine ruzhowa rwakasiyana, pane imwe ine ruzhowa rine ruvara ruchena neruvara rwebhurauni koita imwe ine ruzhowa rine ruvara rweyero neruvara rutsvuku.

Nyama yakanatsobikwa zvakanaka irimundiro ineruvara rwutema. Yakawanda uye inoratidza kuti yakasanganiswa namakarotsi namadomasi. Munanakarotsi aneruvara rweorenji koita matomatisi aneruvara rwutsvuku.

Nzvimbo ine musika wakarongedzwa zvakasiyana siyana zviri kutengeswa zvinosanganisira mazepi namaputi. Koita zvakare kumashure kwachona kune mugwagwa une dzimotokari dziri kufamba. Dzimwe motokari dzine ruvara ruchena

Nzvimbo ine matombo ane ruvara rwakachenerukira neruvara rutema. Nechemuzasi mune huswa hurimo nezvimatanda zvakangorara pasi. Zvimatanda izvi zvine ruvara rwutema koita mahuswa aneruvara rwegirinhi neruvara rwakachenerukira.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha. Mune vanhu vakasiyana siyana vari kufamba. Pane mudzimai wakapfeka hembe ine ruvara rutema neruvara ruchena kwoita mumwe akapfeka hembe ine ruvara rwepingi nehembe yake ine maruva ane ruvara rutsvuku.

Nzvimbo inoratidza kuti pangangova pachikoro. Pane heji yaka natso chekererwa zvakanaka. Ina mashizha aneruvara rwe girinhi, yoita zvima pazi mapazi zvakanyanya kubatana zvine ruvarara rwaka chenerukira. Nechemuzasi zvakare mune ma bupwe eheji, mibukirwa iyi ina mashizha ane ruvara rwe girinhi.

Vanhu varikuita mutambo wekudhonzana. Kune zvikwata zviviri , chimwe chikwata chakapfeka hembe dzineruvara rwe girinhi koita chimwe chikwata chine hembe dzineruvara rutema. Zvikwata izvi zvinodhonzana zvichishandisa tambo iri pasi.

Vanhu varikufamba nzvimbo inoratidza kuti mungangova mudhorobha. Mune mudzimai arikufamba wakabata hendibhegi mumaoko ine ruvara rutsvuku nepepabheki rine ruvara rwuchena. Wakapfeka sutu ineruvara rwebhuruwu.

Mugwagwa une dzimotokari dzakaita mudungwe. Pane rori ine ruvara ruchena koita motokari ine ruvara rwesirivheri. Mugwagwa uyu unoratidza kuti unetara. Tara iyi ine ruvara rwakasvibira.

Derere rakaiswa mukomichi, rinoratidza kuti rakabikwa ririkunatsokurembuka, rine ruvara rwegirini riri mukomichi ine ruvara ruchena. Derere rakakosha, rinonaka uye rinovaka muviri.

Vanhu vakasiyana siyana vari kufamba panzvimbo inokwirirwa mabus nedzimotokari. Pane murume wakapfeka bhachi rine mitsetse mitsetse michena koita mumwe murume zvakare wakamira wakapfeka hembe ine ruvara rutsvuku.

Kudya kwakanaka kunoyevedza kunosanganisira mupunga wakanyatsoiswa zvakanaka. Mupunga uyu pamusoro pavo pane madomasi mabhishi ane ruvara rutsvuku. Mupunga une ruvara ruchena. Kobva kwaita nyama nesupu zvakasanganiswa zvine ruvara rwebhurauni.

Nzvimbo ine dzimotikari dzakaungana panoratidza kuti pane musangano wechechi, pane mota dzinosanganisira mota dzichena, mota dzebhurawuni ne mota yebhuruu nzvimbo iyi ine miti yakawanda, ine miti nemashizha egirini, pobva paiita huswa hune ruvara rwakachenurukira neruvara rwe girini,

Mudhorobha mune dzimotokari dzakawanda. Motokari idzi dzinosanganisira makombi ane ruvara ruchena kwoita kombi ine ruvara rweyero. Kune vanhu varikufamba kune murume wakapfeka hembe ine ruvara rwebhuruu kuzasi wakapfeka mutirauzi rineruvara rwakachenerukira. Akapendekera bhegi rine ruvara rutema.

Mudhorobha mune dzimotokari dzakasiyana siyana dziri kufamba. Mune motokari ine ruvara rwesirivheri koita vanhu varikufamba vakapfeka zvakasiyana siyana. Kune vakapfeka hembe dzine ruvara rutema koita umwe akapfeka hembe ine ruvara ruchena kumusoro kuzasi akapfeka mutirauzi une ruvara rutema.

Zvigaro zvakaunganidzwa. Zvine ruvara rwebhurawuni zvobva zvaita simbi ine ruvara rwakachenerukira. Zvigaro izvi zvinowanikwa muzvikoro. Zvinoshandiswa nevana vechikoro.

Mapositori akaungana madzimai akapfugama . Vakapfeka magemenzi aneruvara ruchena mumusoro vane madhuku aneruvara ruchena zvakare . Koita vana madzibaba vakamira . Ana madzibaba vakapfeka magemenzi aneruvara ruchena . Vamwe vana madzibaba vakaveurwa mumusoro vane ndebvu dzakakura .

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha . Nzvimbo iyi ine imba yemudurikidzanwa. Imba iyi yakapendwa neruvara ruchena. Panogona kuva pari pa bhanga. Panze pane dzimotokari , ineruvara rwe siriveri imwe ine ruvara rutsvuku.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha ine midhuri yakaenda mudenga kana midhuri yemidurikidzanwa ine ruvara rwebhurauni neruvara rwuchena, koita motokari dzakawanda dzine ruvavara rwuchena dzimwe dzine ruvara rwesirivheri.

Mugwagwa wakaiswa tara. Mugwagwa uyu une tara ine ruvara rwakachenurukira. Pane motokari irikufamba ine ruvara rwesirivheri. Nechemurutivi mune huswa. Huswa uhu hune ruvara rwakachenurukira. Kwobva kwaita miti ina mashizha ane ruvara rwegirini.

Midhuri wakavakwa inoratidza kuti zvitoro. Pane mudhuri usina kupendwa uneruvara rwakachenurikira. Koita mudhuri wakapendewa ineruvara rwakachenurikira kuzasi wakapendewa neruvara rutsvuku. Nzvimbo inoratidza kuti inoitwa zvakasiyana siyana

Nzvimbo inematombo namahuswa. Inemahuswa aneruvara rwakachenerukira pobva paita mazitombo aneruvara rwutema neruvara rwakachenerukira. Nzvimbo iyi inoratidza kuti musango.

Nzvimbo inoratidza kuti pane gomo rine miti yakawanda. Miti iyi yakabatana zvisingaiti ine mashizha ane ruvara rwegirini. Nechemujinga megomo mune makirasirumu panoratidza kuti pachikoro. Midhuri iripo yakavakwa ine ruvara rweyero .

Ndiro ine mupunga nenyama neremoni nemashizha akaiswa ane ruravara rwegirinhi. Remoni rine ruravara rweyero mukati rine ruvara rwakachenerukira. Mupunga une ruvara rweyero zvakare.

Mugwagwa wakaiswa tara une ruvara rwutema neruvara rwakachenerukira. Mugwagwa uyu une dzimotikari imwe ine ruvara rwuchena imwe ine ruvara rwebhuruu. Nechemurutivi mune ruzhowa rwakavakwa rwune ruvara rwakachenurukira.

Varume vanoita zvokusimudza simbi vari kuratidza mhasuru. Varume ava vakasimba chaizvo. Vese vakapfeka zvikabudura zvakasiyana kumusoro havana kusimira. Pane akapfeka chikabudura chine ruvara ruchena koitawo umwe akapfeka chikabudura chine ruvara rwebhuru

Ndiro yakagadzikwa pasi. Ndiro iyi ine nyama inoratidza kuti yange ichigochiwa. Nyama iyi ndeyehuku yakanatsotsvukira asi imwe yange yoda kunotsva. Kwobva kwaita muriwo usina kubikwa asi unodyiwa wakadaro une ruvara rwegirini. Kwoita matomatisi akachekererwa asina kubikwa zvakare.

Nzvimbo ine miti, miti iyi ine mashizha ane ruvara rwegirini koita tumapazi tudoko tune ruvara rutema. Nechekumusoro kune dendere ririko rine ruvara rwakachenerukira rinoratidza kuti ishiri yakagadzira.

Nzvimbo inoitwa zvekutengesa zvakasiyana siyana zvekuvakisa. Pane mapaipi akamiswa panze anoratidza kuti arikutengeswa aneruvara ruchena. Pobva paita masimende arikuiswa kugova arikuratidza kuti atotengwa nemunhu.

Mombe yakakura, imhando yemombe dzechirungu , kumusana kwayo ine nyundu, nechekumberi ine ruvara rwutema, yobva yaita ruvara rwuchena nechapakati, kumashure yobva yaita ruvara rwutema zvakare.

Zvitoro zvinoratidza kuti zvinoita zvakasiyana siyana. Pane chitoro chinoita zvekugera nekugadzira musoro. Chine mufanidzo wevanhu vane vhudzi rakanaka rakakura koita mumwe mufanidzo wevanhu vane vhudzi rakagerwa. Neche parutivi panotengeswa zvinwiwa zvakasiyana siyana zvimwe zvine ruvara rweyero zvimwe zvine ruvara rutsvuku.

Nzvimbo inotengeswa zvakasiyan -siyana mudhorobha reHarare. Munhu akawaridza parutivi pemugwagwa. Wakawaridza fodya, kwoita zvokuvhara muromo nemhino, kwoita zvinyoreso. Zvinyoreso zvine ruvara rwebhuruu neruvara ruchena. Fodya ine ruvara rutsvuku neruvara ruchena.

Sango rine miti, miti iyi midiki. Pane muti une mashizha ane ruvara rwe ghirini wobva waita maruva anoonekera nechekure ane ruvara rweyero nechemurutivi muna mahuswa arimo, mahuswa aya ane ruvara rwakachenerukira.

Imba yakavakwa nekupendwa neruvara ruchena . Nechekumusoro ine denga rine ruvara rwakachenerukira . Yobva yaita ruvara ruchena mudhuri wachona kuzasi kobva kwanoita ruvara rutema.

Vanhu vakaungana vanoratidza kuti varikumirira dzimotokari. Pane akapfeka hembe ineruvara rutsvuku inemaoko marefu kuzasi wakapfeka mutirauzi uneruvara rutema mutsoka wakapfeka shangu dzineruvara ruchena koitawo mukomana wakagumbata maoko ake wakapfeka hembe ineruvara rutema kumberi yakanyorwa nemavara machena.

Nzvimbo iri pedyo nemugwagwa wakaiswa tara . Pane munhu anotengesa. Anotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana. Pane anotengesa zvekupfeka, zvikabudura zvine ruvara rwe bhuruu zvimwe zvine ruvara rutsvuku. Necheparutivi pane anotengesa maputi nema zepi .

Mudhorobha panguva dzekuti zuva ravakuenda kuna mai varo. Vanhu varikufamba vamwe varikuenda kudzimba vamwe ndovarikuenda kumabasa. Pane vakapfeka hembe dzinoruvara ruchena vamwewo ndovakapfeka hembe dzine ruvara rutema.

Nzvimbo irimudhorobha muna vanhu varikutengesa vakagara pasi. Koita vanhu varikuda kutenga vamwe varikubata bata zviri kutengwa, zvirikuda kutengwa zvachona. Koita umwe akabata muchiuno akapfeka hembe ine ruvara rwe bhuruu.

Ruzhowa rwakavakwa nezvidhinha zvineruvara rutsvuku pobva paita masimbi simbi akapendwa neruvara rwebhuru nechekumusoro kune muti uripo, muti uyu una mashizha aneruvara rwegirini kuzasi kuna mashizha akaoma aneruvara rwebhurauni

Mugwagwa wakaiswa tara. Une tara ine ruvara rutema. Neche murutivi mune mukomana ari kutengesa pamusika. Musika uyu uri kutengeswa hembe pane hembe dzine ruvara ruchena dzimwe dzine ruvara rutema.

Ruware rwakaiswa mufananidzo wemhuka. Mufanidzo uyu wakaiswa neruvara rwutsvuku. Izvi zvaiitwa nevanhu vakudhara vaipenda kana kuisa mufananidzo wezvakasiyana siyana pamatombo iri tsika yavo yekuratidza magariro avo.

Ndiro ine ruvara ruchena yakapakurirwa sadza nembatatisi. Ndiro iyi inoratidza kuti ndeye dhaga. Sadza rine ruvara ruchena, mbatatisi dzine ruvara rweyero yakachenurikira, pobva maita supu ineruvara rwebhurauni.

Vadzidzi vepayunivhesiti vari kupiwa zvitupa zvavo mushure mekunge vapedza zvidzidzo zvavo. Vadzidzi ava vanoratidza kuti vangangove vepayunivhesiti yeMidlands State yemuGweru. Vazhinji vakapfeka hembe dzine ruvara rutema, vobva vaita ngowani dzine ruvara rutema kwoita vanhu vauya kuzotsigira vanhu ava vakapfeka hembe dzakasiyana-siyana.

Imba yakanatsovakwa zvakanaka, imba iyi inoratidza kuti iri murokesheni yakapendwa neruwara ruchena yobva yaita zvidhinha zvine ruwara rutsvuku nechekumberi, nechekurutivi kune gadheni, gadheni iri rakadyarwa murio.

Hembe yechinyakare ine dehwe kumusoro rine ruvara rwakachenerukira nemadodzi madodzi matema. Kumusoro kune chuma chiriko chine ruvara rweyero neruvara rutsvuku. Kuzasi ine mavara mavara ine mavara matsvuku namavara machena namavara ebhuruu.

Nzvimbo ine miti midoko. Miti iyi ina mashizha ane ruvara rwe girinhi , kobva kwaita imwe miti ina mashizha ane ruvara rutsvuku. Nechekumberi kunoratidza kuti kune miti yakakura. Miti iyi inoratidza kuti ina mashizha ane ruvara rwakachenerukira.

Nzvimbo ine vanhu vari kufamba vakasiyana-siyana pane vanhu vakapfeka hembe dzine ruvara rwebhuruu koita vamwe vane hembedzine ruvara rwutsvuku. Pane murume akabata zvidhori anoraidza kuti ari kutengesa kana arikubvawo kunotenga.

Mumugwagwa makaiswa tara. Pane mugwagwa une ruvara rutema une dzimotokari dziri kufambamo. Motokari idzi dzine ruvara ruchena. Nechemurutivi mune miti irimo. Miti iyi ine mashizha aneruvara rwegirinhi kuzasi miti iyi ine ruvara rutema.

Mugwagwa uneivhu rineruvara rwutsvuku nechemurutivi munamazitombo aripo. Mazitombo aya aneruvara rwakachenerukira. Kobva kwaita dzimba dzIripo dzinemiti dzimwe dzine heji. Pane miti ineruvara rwegirinhi poita heji inamashizha aneruvara rwegirinhi.

Sango rine miti. Miti iyi inoratidza kuti midiki kwoita mahuswa akareba. Mahuswa aya aneruvara rwakachenerukira. Miti iyi ineruvara rwegirinhi poita zvakare twumavara tweyero pamashizha.

Nzvimbo inokwirirwa dzimotikari. Ine mabhazi zvekare aripo. Mabhazi aripo ane ruvara ruchena kwoita rimwe bhazi rine ruvara ruchena rakanyorwa murutivi neruvara rwebhuruu. Kwoita kombi ine ruvara ruchena. Kune vanhu vakuzvifambirawo. Vanhu ava vakapfeka zvakasiyana siyana.

Mapositori aripasangano. Pane madzimai akapfeka nguwo chena. Mumusoro vane magemenzi aneruvara ruchena zvakare. Poitawo madzibaba vana musondosi wavo. Musondosi arikutevera nechekumashure madzibaba vakabata tsvimbo. Madzibaba varikuratidza kuti varikurova shoko kana kuti varikuporofita.

Vana vadoko varikutambira panzvimbo inamarara nzvimbo iyi inamazitombo aripo zvakare matombo aripo aneruvara rutema neruvara rwakachenurukira vana awa mumwe vavo akapfeka hembe ineruvara rutsvuku kumusoro kuzasi vakapfeka mutarauzi uneruvara rwebhuruu

Nzvimbo inorasirwa marara. Pana marara akasiyana siyana akarasirwapo. Mamwe marara mapepa ane ruvara ruchena koita bepa rimwe rine ruvara rwebhuru. Marara aya anoratidza kuti akambopiswa mamwe acho nekuti pane dota rine ruvara rutema.

Muti una mashizha ne ruvara rwe green namavara eyero, une mapazi ane ruvara rutema, muti wakakosha mukati meupenyu wevanhu unoita kuti vanhu vafeme mweya wakanaka.

Nzvimbo ine dzimotokari dzakasiyana siyana dziri mumugwaga. Pane bhazi rine ruvara rwe bhuruu nechekurutivi rine ruvara rutsvuku. Koita motokari ine ruvara rwe sirivheri. Pane mukomana arikufamba, mukomana uyu akapfeka hembe ine ruvara rutsvuku kumusoro kuzasi akapfeka tirauzi rine ruvara rutema.

Muti wemupopo wakanyatsobereka zvakanaka. Una mapopo achiri mambishi, akawanda acho aneruvara rwegirinhi. Kuzasi kwacho kune mapopo akuda kuibva rimwe rakaibva rine ruvara reyero.

Nzvimbo ine tsangadzi doko ine ruvara rwegirini yakanyatsoti tsepete. Pobva paita maruva akadonha aneruvara rwepeporo . Maruva aya anoratidza kuti abva mumuti ,uye akazara mutsangadzi yose.

Nzvimbo ine miti neuswa, miti iripo ina mashizha neruvara rweghirini koita huswa rune ruvara rwakachenerukira, nzvimbo iyi inoratidza kuti ine miti yakawanda.

Nzvimbo iyi inemhuka dzemusango, nzvimbo iyi ine mbizi netwiza, mbizi dzine mitsetse mitsetse neruvara rwutema neruvara rwuchena, koita twiza inoruvara rwebhurauni neruvara rwuchena.

Nzvimbo ine miti, miti iyi inoratidza kuti ine ruvara rwebhurawuni neruvara rwakachenurikira koita mahuswa nechepasi, mahuswa aya ane ruvara rwegirini neruvara rwakachenurikira zvakare pane mugero uri nechapakati una marara unoratidza kuti mamwe marara akambopiswa nekuti mune ruvara rutema rwekuratidza kuti pakambotsva.

Nzvimbo inotengeswa mafuta edzimotokari. Pane motokari dziripo, pane motokari ine ruvara rwesirivheri koita motokari ine ruvara rwe bhuruwu. Kumberi kune gonyeti ririko rinoratidza kuti rinotakura mafuta edzimotokari. Gonyeti iri rine ruvara rwuchena.

Nzvimbo ine vanhu vari kufamba. Kune murume akapfeka mutirauzi uneruva rwebhurawuni. Necheparutivi pane mudzimai ari kufambawo akapfeka hembe ine ruvara rwakachenerukira ine madodzi madodzi eyero.

Kudya kunoratidza kuti kwakanatsogadzirwa zvakanaka. Mupunga uyu wakasanganiswa ne supu. Une ruvara rwakachenerukira ruri kuoneka nechekure robva raita ruvara rutsvuku. Pamusoro pemupunga pane nyama yakanatsotsvukira. Panyama iyi pakaiswa muriwo uripo, muriwo uyu unamashizha aneruvara rwegirinhi.

Sango rinahuswa nebundo. Rinamahuswa aneruvara rwakachenerukira. Pane motokari irikudarika nemusango umu. Motokari iyi ineruvara rwebhuruwu. Koitawo zvekare madhaka akaunganidzwa, madhaka aya aneruvara rwakachenurukira.

Imba yakavakwa zvakanaka. Imba iyi ine ruvara rwakachenerukira asi inoratidza kuti haisati yapera kuvakwa sezvo isati yapendwa. Ine gonhi rine ruvara rwebhurawuni nemavara machena. Kune rumwe rutivi zvakare yobva yaita gonhi.

Nzvimbo iripedyo nepachitoro panoratidza kuti panotengeswa magasi pane ma tank emagasi aripanze pechitoro chidoko chine ruvara rutsvuku magasi aya pane ane ruvara rutsvuku rimwechete ndorine ruvara rwegirinhi

Ndiro yakapakurirwa sadza inoratidza kuti indiro yedhaga kanakuti yebhonzo. Ineruvara rwuchena. Inesadza rineruvara ruchena kobva kwaita muriwo uneruvara rwegirini koita nyama iriparutivi inoratidza kuti inyama yehuku ineruvara rwakatsvukira.

Nzvimbo ine miti neheji. Heji iripo ine mashizha ane ruvara rwegirinhi uye inoratidza kuti haina kunyatsochekererwa kwoita muti uripo wakareba une mashizha ane ruvara rwegirinhi zvakare.

Nzvimbo Ina mazitombo akawanda. Mazitombo aya ane ruvara rutema neruvara rwakachenerukira. Kobva kwaita miti irimo. Miti iyi idiki Ina mashizha uye ineruvara rwakachenerukira.

Nzvimbo ine miti yakawanda. Miti iyi ine mashizha ane ruvara rwegirinhi. Kwoita mapepa akarasika pese pese. Mapepa aya ane ruvara rwakachenerukira kwoita matombo ari nechekumberi. Matombo aya ane ruvara rutema neruvara rwakachenerukira.

Mudzimai ari kufamba. Mudzimai uyu wakapfeka hembe ine ruvara rutsvuku isina maoko. Kuzasi wakapfeka zambia rine ruvara rwebhuruu neruvara rweyero. Kumberi kwake kune munhu ari kutengesa akagara pasi. Munhu uyu wakapfeka bhibhi ine ruvara rweyero.

Ndiro inechikafu chakanyatsogadzirwa zvakanaka. Mune sadza rine ruvara ruchena, kobva kwaita muriwo uneruvara rwegirini. Nechaparutivi pane nyama yakanyatsotsvukira zvakanaka. Nyama iyi inoratidza kuti yakanyatsopisiwa mumafuta ndokusara yadakusvibira yakatsvukira.

Varume vana vakamira mukati meguva vanoda kuviga munhu. Vanoda kumuviga patsika dzechiChawa. Varume ava vakapfeka hembe dzinoratidza kuti ndeve chitendero chechiChawa. Vakapfeka hembe dzine ruvara ruchena kwoita mumusoro vane twunguwani.

Nzvimbo inotengeswa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira masaga nerekeni. Pane rekeni dzine ruvara rutema poita masaga amwe aneruvara ruchena, amwe aneruvara rwegirinhi amwe aneruvara rwebhurawuni. Poita zvigubhu zvakare zviri kutengeswa zvineruvara rwebhuruu.

Nzvimbo ine budo rakatandavara. Budo iri rina mashizha ane ruwara rwe girini, uye rinoratidza kuti rakanatsowana mvura rakanatsoguta mvura zvakanaka.

Nzvimbo ine mugwagwa wakaiswa tara. Mugwagwa uyu une tara ine ruvara rwakachenerukira. Pane dzimotokari dziri kufamba. Pane mota ine ruvara ruchena imwewo ndiyo ine ruvara rutsvuku kwoita imwe ine ruvara rwesirivheri.

Munhu ari kufamba wakaberekaka bhegi. Murume uyu kumosoro akapfeka hembe ine ruvara rwebhuruu kuzasi akapfeka tirauzi rine ruvara rwakachenukira, kutsoka ane shangu dzine ruvara rutema. Bhegi rake rine ruvara rutema zvakare.

Mugwagwa wetsoka. Mugwagwa uyu une kanzira kane tara irikuonekera nechekure. Nechemurutivi mune ruzhowa rwakavakwa nezvidhinha zvine ruvara rutsvuku. Nechekune rumwe rutivi kune miti kwobva kwaita mugwagwa wakaiswa tara unofamba nedzimotokari.

Varume vari pakati pekutamba mutambo wekiriketi vakapfeka hembe dzakasiyana. Pane murume akapfeka hembe dzine ruvara rweyero, mumusoro akapfeka nguwani ine ruvara rweyero, koita vaviri vakapfeka hembe dzine ruvara rwegirini kumusoro, kuzasi vakapfeka mitirauzi ine ruvara rutema

Nzvimbo iri pedyo nepane gomo. Pane dzimba dzakavakwa. Dzimba idzi dziri kuratidza kuti hadzisati dzapera asi kune dzimwe dzakapera. Dzakapera dzine denga rine ruvara ruchena koita dzisati dzapera dzaka vakwa nezvidhinha zvine ruva ruchena.

Mumugwagwa mune vanhu vari kufamba. Pane mudzimai akafuratira akapfeka hembe ine ruvara rwepingi kuzasi akapfeka siketi ineruvara rutemba. Nechekurutivi kune dzimotikari dziri kufamba. Dzimotikari idzi dzine ruvara rutema neruvara rwesirivheri.

Mudhuri wakavakwa zvakanaka, wakapendwa neruvara rweyero yakachenurukira. Nechemumahwindo makapendwa neruvara rutsvuku. Muzasi mune ruvara rutsvuku zvekare. Mahwindo akapendwa neruvara ruchena.

Imba yakavakwa zvakanaka. Imba iyi yakanaka chaizvo. Yakavakwa nezvitinha zvine ruvara rutsvuku nechekumusoro yakapendwa neruvara rwegireyi. Kumashure kwemba iyi kune miti iriko. Miti iyi ine mashizha ane ruvara rwegirinhi.

Mugwagwa usina tara, mugwagwa uyu unedhaga rineruvara rwakachenerukira obva waita matombo-matombo aneruvara rwutema neruvara rwakachenerukira. Migwagwa yakadai inowanika munzvimbo dzakaita sekumaruzevha.

Nzvimbo inemba yakavakwa zvakanaka, ndokupendwa neruvara rwaka chenerukira. Parutivi pane tengi remvura rine ruvara rwe girinhi. Imba iyi yakaiswa ruzhowa rusina kupendewa. Ruzhowa uru rune ruvara rwaka chenerukira.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha mune midhuri yemidurikidzanwa. Pane mudhuri une ruvara ruchena mumwewo ndiwo uneruvara rwebhuru neruvara rwebhurawuni. Kune umwe mudhuri usiri wemudurikdzanwa une ruvara rweyero unedenga rine ruvara rwutsvuku.

Nzvimbo ine midhuri yakapendwa neruvara rwakasiyana . Pane mudhuri wakapendwa neruvara rwakachenerukira. Umwe ndowakapendwa neruvara rwepepo. Kune dzimotokari mumugwagwa dziri kufamba dzimwe dzine ruvara ruchena . Koita chimudhudhudhu chirifamba chine munhu akapfeka hembe ine ruvara rutema kumusoro .

Nyama yenguruve iri mutireyi ine ruvara rutema rwakaputirwa nebepa rine ruvara runonjenjemera. Nyama iyi ine ruvara rwakachenerukira koita ruvara rutsvuku nechekumusoro. Ine chipepa chakanyorwa namavara matema, chakanyorwa kunzi iyi inyama yenguruve.

Dzimba dzakavakwa zvakanaka. Dzimba idzi dzakanatsobatana. Pamusoro dzine ruvara rutsvuku uye imwe ine ruvara rwakachenerukira. Pane imba pane motokari ine ruvara rutema.

Nzvimbo inoratidza kuti pangangova pachikoro. Pane miti yakawanda ,pane miti ine mashizha ane ruvara rwegirini koita maruva ane ruvara rweyero. Pasi pane mashizha akadonha anoratidza kuti atooma namaruva ane ruvara rweyero arikuwonekera.

Nzvimbo ine vanhu vakasiyana siyana. Vamwe vakamira vamwe varikufamba. Pane mudzimai wakabata bhegi mumaoko wakapfeka hembe ine ruvara ruchena. Kuzasi wakapfeka mutirauzi une ruvara rutema. Kwoita murume wakagumbata wakapfeka hembe ine ruvara rweyero kuzasi wakapfeka mutirauzi une ruvara rutema.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha. Pane nzvimbo inonzi Pizza Inn apo panotengeswa "pizza" poita zvakare dzimotokari dziri murutivi dzakasiyana siyana. Motokari idzi dzine ruvara ruchena dzimwe dzine ruvara rwesirivheri.

Rori yakafuratira. Rori iyi ine ruvara ruchena kumashure yobva yaita mavara matsvuku. Marori emhando iyi anotakura zvinhu zvakasiyana siyana uye anoenda kunzvimbo dzakawanda

Motokari dzakamira murutivi memugwagwa. Inoratidza kuti nzvimbo iyi ndidzo nzvimbo dzinosiiwa dzimotokari nevachairi vachisiya vabhadhara kuvanhu vekukanzuru. Kune motokari dzakasiyana siyana dzinosanganisira dzerudzi rwe Wish ineruvara ruchena nedzimwewo dzine ruvara rutema.

Nzvimbo ine mugwagwa wakanatsogadzirwa zvakanaka. Mugwagwa uyu une tara yakanatsonaka ine ruvara rutema neruvara rwakachenerukira. Nechemurutivi mune heji ine mashizha ane ruvara rwegirini yakanatsochekererwa zvakanaka. Nechepamberi pane maruva aripo. Maruva aya ane mashizha ane ruvara rwegirini zvakare.

Murume ari kufamba mumugwagwa wakapfeka hembe ine ruvara rwebhurawuni. Kuzasi ane mutirauzi une ruvara rutsvuku. Wakabereka bhegi rine ruvara rwebhuruu. Nechekurutivi kune mwana wakamira pagedhi. Mwana uyu wakapfeka hembe ine ruvara ruchena kumusoro. Kuzasi wakapfeka mutirauzi une ruvara rwebhuruu nemadodzi madodzi ane ruvara rwuchena.

Twiza ine ruvara rwebhurawuni namavara machena yakareba yakada kuenzana nemuti uri padhuze muti uyu una mashizha ane ruvara rwegirini iyo twiza nechekumusoro ine tunyanga tunyanga iti tune ruvara rwakachenerukira namavara matema kumusoro.

Nzvimbo inoratidza kuti muChegutu paChicken Inn. Pane musikana wakaisa maoko muhomwe akatsiga dhishi rine mabhanana. Mabhanana ake ane ruvara rweyero nemavara matema. Musikana uyu arikuratidza kuti ari kutengesa.

Mucheka uri kutengeswa wakanyatso rongedzwa zvakanaka. Mucheka uyu una mavara mavara wose. Pane umwe una mavara eyero nemavara machena. Koita mavara ebhurauni koitawo umwe una mavara matsvuku namavara machena.

Vanhu vakamira mudhorobha . Mudhorobha umu mune madzimai arimo . Madzimai aya akapfeka zvakasiyana pane mudzimai wakapfeka hembe ine ruvara rutema , koita mumwe wakapfeka hembe ineruvara ruchena yobva yaita mavara mavara ebhuru neruvara rutsvuku . Necheparutivi pane chitoro chinotengeswa hembe . Pane zvidhori zvakapfekedzwa hembe idzi dzirikutengeswa senzira yekushambadzwa .

Nzvimbo inoratidza kuti pane dzimba dzirikuvakwa. Pane dzimwe dzinoratidza kuti dzakatopera kudhara, dzakapendwa namavara akasiyana. Pane imwe yakapendwa neruvara rweyero ine denga rineruvara rwakachenurikira. Poita imwe isati yapera kuvakwa, ine zvidhina zvineruvara rwutsvuku.

Mudhorobha mune dzimotokari dzakasiyana siyana. Pane motokari ine ruvara ruchena, kwoita imwe ine ruvara rwesirivheri. Kune murume wakafuratira wakapfeka hembe ine ruvara rwakachenerukira. Kuzasi wakapfeka muturauzi une ruvara rwebhuruu, mumusoro wakapfeka koposi ine ruvara rutema.

Musango munoratidza kuti mune miti yemhando yakasiyanasiyana, mobva maita mauswa nechepazasi. Miti iyi midoko, ina mashizha ane ruvara rwegirini, kwoita uswa hune ruvara rwegirini neruvara rwakachenerukira.

Purani yemba yakaiswa pabepa rine ruvara ruchena. Pane zvakanyorwa mukati zvaidhirowewa zvinoratidza kuti imba irikuda kuvakwa ichazenge yakamira yakadini. Pane pakadhirowewa neruvara rutsvuku neruvara rutema . Koitawo pamwe pane ruvara rutema.

Mudhorobha mune dzimotokari dzakasiyana siyana. Pane motokari dzine ruvara ruchena koitawo imwe yakanyorwa kunzi "Destiny" ine ruvara ruchena, iyi itekisi inotakura vanhu mudhorobha.

Nzvimbo inotengeswa zvakasiyana siyana. Panemisika irikutengesa ma eporo namaranjisi. Kune vanhu vakapfeka zvakasiyana siyana. Zvakare, pane musikana wechidiki waka tsiga chisaga wakapfeka hembe ineruvara rutsvuku .

Nzvimbo ine vanhu vakakungana. Vamwe vari kutenga vamwe ndovari kutengesa. Pane vakagara pasi vakarongedza zvari kutengesa. Vamwe vari kutengesa hanyanisi. Kune vanhu vakapfeka hembe dzine ruvara rwebhuru vamwe vakapfeka hembe dzine ruvara rutsvuku.

Maruva akanaka. Maruva aya ane mashizha ane ruvara rwegirinhi kwobva kwaita maruva ane ruvara ruchena. Nechepakati pane ruvara rweyero. Maruva aya akakosha pamusha anoita kuti pamba panyatsoonekera.

Maruva akanyatsonaka. Maruva aya anamashizha aneruvara rwegirinhi obva aita ruvara rwutsvuku. Maruva aya anoyevedza kuona, anoita kuti pamba panatsokunakidzira.

Imba yakavakwa zvakanaka ine denga rine ruvara rutsvuku. Nechemuzasi kune heji ina mashizha ane ruvara rwe girinhi. Kuna maruva zvakare aripo, maruva aya aneruvara rwe girinhi. Koita ruva rina mashizha e girinhi namamwe mashizha anoratidza kuti atsvukuruka.

Mugwagwa une tara ine ruvara rutema, nechomurutivi memugwagwa mune miti irimo miti iyi ina mashizha ane ruvara rwegirini koita zvakare imwe muti ina mashizha ane ruvara rwegirini wobva waita maruva ane ruvara rwepepo.

Mudhorobha reHarare mune midhuri yakavakwa yemudurikidzanwa. Midhuri iyi ine ruvara rwaka chenerukira neruvara rwebhurauni. Muzasi mune dzimotokari dzimwe dziri kufamba dzimwe dzakamira murutivi memugwagwa. Motokari idzi dzimwe dzine ruvara ruchena dzimwe dzine ruvara rwesirivheri.

Mbudzi dziri pakati pekudya. Mbudzi idzi dzine nyanga dzakaenda mudenga dzakano tesvera kumashure. Nechekumashure kwadzo dzine ruvara ruchena nechekumberi dzobvq dzaita ruvara rutsvuku. Mbudzi idzi nechekumakumbo adzo dzine ruvara ruchena neruvara rutsvuku.

Chitoro chakvakwa chidoko, chitoro ichi hachina kupendewa chine ruvara rwakachenerukira chobva chaita masimbi ari pamberi aneruvara rutsvuku, chitoro ichi chinoratidza kuti hachisati chavhurwa chakavharwa.

Mugwagwa une dzimotokari dzakasiyana- siyana. Mugwagwa uyu une tara ine ruvara rutema. Motokari dziri kufamba pane ine ruvara ruchena imwe ine ruvara rwesirivheri. Necheparutivi pane chitoro chiripo. Chitoro ichi chakapendwa neruvara rwegireyi.

Vanhu vari kufamba mudhorobha pane murume arikutengesa zvidhori . Wakabata chidhori chine ruvara rutsvuku nechidhori chine ruvara rwebhuru. Arikutaura nemudzimai wakapfeka hembe ine ruvara rutsvuku. Koitawo vamwe varume varikufamba . Kunemurume akapfeka hembe ine ruvara ruchena.

Varume vanoita zvokusimudza simbi vari kuratidza nyama dzavo. Vane mhasuru vese. Vakapfeka zvikabudura. Pane mumwe akapfeka chikabudura chine ruvara ruchena poita mumwe akapfeka chikabudura chine ruvara rwebhuruu. Mumwe ndoakapfeka chikabudura chine ruvara rutema noruvara ruchena.

Nzvimbo ine rusero nembiya zviri kutengeswa uye zvakare pane zvipunu zvemapuranga kana kuti zvemuti. Zvipunu izvi zvine ruvara rwe bhurauni yakachenerukira. Rusero pane rine ruvara rutema neruvara ruchena.

Nzvimbo ine dzimba dziri kuvakwa dzimwe dzakapera kuvakwa. Dzakapera kuvakwa dzimwe dzachona dzine denga rine ruvara rwebhuruu dzimwewo ndidzo dzine ruvara rwakachenerukira. Kwoita dzimwe dzimba dzine nezvitinha zvine ruvara rutsvuku uye zvakachenerukira.

Mugero wakacherwa. Mukati mawo une tsangadzi irimo. Tsangadzi iyi ine ruvara rwegirini kobva kwaita zvigubhu nebhodhoro. Bhodhoro ririmo rine ruvara rwegirini chigubhu chine ruvara rwakachenerukira. Nechekumberi kune miti iriko inoratidza kuti ina mashizha ane ruvara rwegirini.

Nzvimbo inogadzirwa midziyo yomumba. Pane midziyo inosanganisira masofa anoruvara rwebhurawuni akanatsogadzirwa zvakanaka kwobva kwaita tafura iri nechepamberi. Tafura iyi yakakura chaizvo. Ine ruvara rwebhurawuni, yoita makumbo anoruvara rwebhurawuni maviri.

Dzimba dzakavakwa zvakanaka. Dzimba idzi dzizhinji dzine ruvara ruchena uyezve dzakawanda dzachona ndedze mudurikidzanwa. Kudenga rachona kune ruvara ruchena kwoita dzimwe dzine denga rine ruvara rwebhuruu.

Dhorobha muna vanhu vari kufamba. Pane mudhuri wemudurikidzwana una magirazi kumusoro. Panzvimbo iyi panoratidza kuti pachitoro che Pick n Pay, pakanyorwa kunzi Pick n Pay namavara ebhuruu namavara matsvuku. Muzasi mune dzimotokari dzakamira. Motokari dzimwe dzine ruvara rutema imwe ine ruvara ruchena.

Mugwagwa wakaiswa tara. Mugwagwa uyu wakanaka chaizvo. Wakatarwa neruvara ruchena neruvara rweyero. Mumugwagwa umu mune bhazi rakamira. Bhazi iri rina rine ruvara rweyero nechemurutivi robva raita ruvara rwutsvuku.

Maruva akaiswa mumagaba ane ruvara rwe bhurauni neruvara rwaka chenerukira. Aneruvara rwe girinhi mumashizha aro. Kobva kwaita maruva ane ruvara ruchena neruvara rwepepuru. Mamwe maruva ane ruvara rwe girinhi chete.

Mudhorobha mune zvitoro zvakasiyanasiyana. Pane chitoro chiri kutengesa hembe. Panze pane zvidhori zvakapfekedzwa hembe. Zvidhori izvi pane chine hembe ine ruvara rwegirini neruvara ruchena poita chimwe chidhori chine hembe ine ruvara ruchena ina madodzidodzi ane ruvara rutema.

Chitoro chidoko chakamira vanhu vaviri, pane mukomana wakapfeka hembe ine ruvara ruchena kuzasi wakapfeka mutirauzi une ruwara rutema. Koita mudzimai wakapfeka hembe ine ruwara rwakachenurukira. Kumadziro echitoro kune mufananidzo wa Purezidhendi Munangagwa.

Mudhuri wakanyatsovakwa zvakanaka. Mudhuri uyu wakavakwa nezvidhinha zvine ruvara rwutsvuku nechepamusoro pane muti uripo wakaremberera. Muti uyu une mashizha ane ruvara rwegirini nechekurutivi kune maruva zvakare aripo ane mashizha ane ruvara rwegirini.

Ruzhowa rune ruvara ruchena neruvara rutema. Necheparutivi mune mahuswa arimo. Mahuswa aya ane ruvara rwakachenerukira kwobva kwaita mazitombo ane ruvara rwebhurauni neruvara ruchena. Nechemurutivi muna mapepa arimo. Mapepa aya ane ruvara ruchena.

Musikana anoita zvemakwikwi ekumhanya. Wakapfeka hembe ineruvara rutema yobva yaita mitsetse mitsetse ineruvara rwebhuruu neruvara rwegirinhi nechepadundundu. Kuzasi wakapfeka chikabudura chine ruvara rutema.

Mugwagwa unoshandiswa munhu kana achifamba netsoka. Mugwagwa uyu unetara inoonekera nechokure. Tara iyi ineruvara rwakachenerukira. Nechomurutivi mune ruzhowa rwakavakwa nezvitinha zvineruvara rutsvuku.

Zvekudya zvakagadzikwa patafura. Pane mupunga une ruvara ruchena kwoita madomasi akachekwa asina kubikwa. Necheparutivi pobva paita bhinzi dzine ruvara rwe bhurawuni. Izvi zvinoratidza kuti zvinonaka chaizvo.

Nzvimbo inoratidza kuti panoita zvekuisa mavhiri emotokari mweya. Pakatonyorwa chikwangwani chekuti vanoisa mweya. Panematayi akamira akagadzikwa akaunganidzwa. Matayi aya aneruvara rwutema.

Imba yakanatso shongedzwa zvakanaka. Imba iyi imba yokubikira. Ine mudziyo ine ruvara ruchena pane singi ine ruvara ruchena yobva yaita pombi ineruvara rwesirivheri.

Nzvimbo ine bako. Bako iri rakaita ruvara rutema neruvara rwakachenurukira. Nechekunze kune muti uripo une mazhizha ane ruvara rwegirini. Koita zvimiti zvakangomira zvazvinenge zvakaoma.

Musikana anoita zvekuratidzira runako , kana kuti kumodhera . Musikana uyu wakapfeka hembe ine ruvara rutsvuku neche kuzasi ine ruvara ruchena . Wakasungira bhanera rakanzi Misisi Culture Zimbabwe ine mavara matema Zvichireva kuti mudzimai uyu aka hwinha mubairo wekuva Misisi Culture .

Nzvimbo ine miti yakasiyana siyana. Miti iyi inosanganisira muti wemumango. Muti wemumango une mashizha ane ruvara rwegirini kwoita muti usina mashizha "but" ungorine mabazi nematanda. Muti uyu une ruvara rwakachenerukira.

Magonyeti akamira. Magonyeti aya panerimwechete rine ruvara rwesiriveri kumusoro kuzasi kune ruvara rutsvuku. Misoro yemagonyeti aya, kana aine matirera magonyeti anotakura zvinhu zvakawanda.

Dzimotokari dzirikufamba mumugwagwa munoratidza kuti mudhorobha. Pane motokari ineruvara rwesirivheri inoratidza kuti ndeyerudzi rwe"Honda Fit" irikufamba. Nechemurutivi munemudhuri wakaenda kudenga. Mudhuri uyu unoratidza kuti ndewemudurikidzanwa.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha mune midhuri yakaenda mudenga kana kuti midhuri yemudurikidzanwa. Nechepazasi pane motokari iripo, motokari iyi ine ruvara ruchena neruvara rwakasvipira. Nechepamberi pemotokari pana vanhu varipo vari kufamba, pane mudzimai wakapfeka hembe ine ruvara ruchena, kuzasi wakapfeka siketi ine ruvara rwepingi. Nechepamberi pake pane munhu ari kutengesa zvinwiwa.

Nzvimbo inemarara akaunganidza , marara aya mamwe achona aneruvara ruchena, kuitawo mamwe aneruvara rwebhuruwu. Nzvimbo iyi inoratidza kuti yakambopiswa marara zvekare nekuti paneruvara rwutema.

Marori akamira. Pane marori maviri anooneka ane ruvara rutsvuku. Koita rori ine ruvara rwegirini nechekurutivi yobva yaita ruvara ruchena. Nechekumashure yakanyorwa nemavara echichaina.

Mudhorobha mune motokari dzirikufamba dzakaita mudungwe, motkari iri dzine ruvara rwakasiyana siyana, pane ine ruvara rwuchena, koita imwe ine ruvara rwutema, nechemurutivi mune vanhu varikufamba, pane musikana wechidiki wakapfeka chinovhara muromo nemhino, kumusoro wakapfeka juzi rine ruvara rutsvuku.

Mugwagwa vakaiswa Tara une ruvara rwakachenerukira nechemurutivi kune uswa huswa ihwoho huneruvara rwakachenerukira kobva kwaita nzira inofamba netsoka inoratidza kuti ine katara kadoko

Bhazi riri mumugwagwa rine ruvara rwutsvuku. Nechekumusoro rine mahwindo aneruvara rwutema. Bhasi iri rakanyorwa parutivi neruvara rwuchena, ndokubva ranyorwa zvekare neruvara rweyero.

Murume wakapfeka chinyakare. Akapfeka chuma chake chine ruvara rutema neruvara rwebhurauni. Kuzasi wakapfeka madhumbu ane ruvara rwebhurauni. Murume uyu anoratidza kuti ari kuti ari kutamba pachinyakare.

Makeni nemabhodhoro akaiswa muchando. Pane makeni ezvinwiwa poita zvakare mvura. Bhodhoro remvura rine ruvara runonjenjemera rune bepa nechepamberi rine ruvara rwebhuruu. Rine muvharo une ruvara ruchena, kwoita keni, keni ine ruvara rwepepo rwakanyorwa nemavara madoko machena.

Nzvimbo ine vanhu vanotengesa. Nzvimbo iyi ine zvingoro. Zvingoro izvi ndizvo zvinofamba zvakaisirwa zvinenge zvichitengeswa. Vamwe vanoisira zvinwiwa zvakaita zve pepusi nana mirinda.

Sitovhu yegasi ine tengi rachoma kobva kwaita pureti iri pamusoro ine ruvara rwesirivheri asi yakasviba yaane ruvara rweyero pamusoro. Kuzasi tengi iri rine ruvara rwebhuruu asi rakanyorwa neruvara ruchena.

Imba yokutandarira yakanatso shongedzwa zvakanaka. Kumusoro kune ruvara ruchena madziro emuzasi ane ruvara rweyero. Mune masofa akanaka ane ruvara rwebhurawuni kwoita tafura ine ruvara rwebhurawuni zvekare.

Murume arikufamba akabereka bhegi. Murume uyu wakapfeka hembe ine ruvara ruchena kumusoro kuzasi akapfeka mutirauzi uneruvara ruchena koita mumwe akapfeka hembe ineruvara rwutsvuku kumashure kune musikana arikufamba akapfeka hembe ine ruvara ruchena kumusoro.

Dhisiki rine mitambo yema dhirama . Mitambo iyi inosetsa. Rina vanhu vanoratidza kuti ndivo vanenge vachiekita mumadhirama anenge achiratidzwa padhisiki iri. Kune mukadzi une vhudzi rakakura rine ruvara rutema. Koitawo umwewo ane madhiredhi ane ruvara rwebhurauni.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha. Mudhorobha umu mune midhuri irimo yakavakwa ikapendwa neruwara rutema nechepamberi pane ruwara rwe bhurauni. Mune dzi motokari dziri mumugwaga, motokari idzi dzine ruwara ruchena kwoita imwe ine ruwara rutema.

Nzvimbo ine huswa. Huswa uyu unoratidza kuti hwakunooma une ruvara rwakachenerukira. Kune rumwe rutivi kune miti iri parutivi peruzhowa. Miti iyi ine ruvara rweghirini.

Chikwata chiri pakati pemutambo wecricket. Pane chikwata chakapfeka hembe dzine ruvara rweyero nengowani dzine ruvara rweyero. Vanoratidza kuti ndivo vane chimuti chekurova bhora. Kwoita chimwe chikwata chakapfeka hembe dzine ruvara rwegirinhi neruvara rutema kuzasi vanoratidza kuti ndivo vari kukanda bhora.

Nzvimbo ine miti yakawanda. Miti iyi ine mashizha ane ruvara rwegirini uye ine mapazi ane ruvara rutema. Miti iyi yakakosha mukati meupenyu hwevanhu nokuti inoita kuti vanhu vafeme mweya wakachena.

Mugwagwa vakaiswa Tara une Tara ine ruvara rwakasvibira koita dzimotokari dzirikufambamo dzimwe dzine ruvara ruchena dzimwe ndidzo dzine ruvara ruche ne rutsvuku uye nechemurutivi kune chigaro chinogarira vanhu anenge wachimirira muchovha

Mugwagwa unetara ine ruvara rwachenurikira. Wakatarwa neruvara ruchena nechepakati. Nechekurutivi wakatarwa zvekare. Kune bhazi ririkufamba rine ruvara rwutsvuku, kobva kwaita rori ineruvara rwuchena.

Zvikwata zviviri zviri pakati pemutambo weragibhi. Pane chikwata chapfeka hembe dzine ruvara rwegirinhi. Kuzasi vakapfeka zvikabudura zvine ruvara ruchena. Kwobva kwaita zvekare chimwe chikwata chakapfeka hembe dzine ruvara rutsvuku kumusoro. Kuzasi vane zvikabudura zvine ruvara ruchena zvekare.

Kudya keakanaka kunosanganisira mipunga nenyama. Mune mupunga neruvara rwuchena kubva kwaita nyama yakanyatsorsvukira ineruvara rwebhuraun, uyezve kubva kwaita tumashizha twakamwaiwa pamusoro tineruvara rwegirinhi

Pamarobhotsi munova mudhorobha muna vanhu varikufamba vakasiyana-siyana, vamwe vakapfeka hembe dzine ruvara rwebhuruu, vamwewo ndo vakapfeka hembe dzine ruvara rutsvuku, umwe ane nguwani ine ruvara rutsvuku.

Mugwagwa unetara. Unetara ineruvara rwakasvibira. Mugwagwa uyu une dzimotokari dziri kufamba dzine ruvara rwesirivheri imwe dzine ruvara ruchena. Necheparutivi mune miti irimo, miti iyi ine mashizha ane ruvara rwegirini

Zvitoro zviduku zvakavakwa zvakaita mutsetse. Zvitoro izvi zvakapedzwa zvakasiya. Pane chitoro chakapfendwa neruvara ruchena, koitawo chimwe chakapendwa neruvara rwebhuruwu nechekumusoro chakanyorwa neruvara rutema neruvara rwutsvuku.

Nzvimbo ine dzimotokari dzakasiyana siyana, pane motokari yerudzi rweWish ine ruvara ruchena iri kufamba mumugwagwa. Koita kune rumwe rutivi kune motokari yerudzi rweHONDA FIT ine ruvara rwebhuruu, koitawo imwe mota ine ruvara ruchena.

Mugwagwa usina Tara unamadhaka. Mugwagwa uyu une dhaga rine ruvara rwakada kuita tsvuku asi rwakachenurukira. Nechekurutivi muna mauswa ariko mamwe ane ruvara rwakachenerukira

Mudhorobha muna vanhu vari kufamba vamwe ndovari kutengesa kune vari kutengesa mabhanana kwoitawo vari kuzvifambira vanosanganisira mupurisa wakapfeka hembe ine ruvara rwebhuruu kuzasi kumusoro wakapfeka juzi rechipurisa rine ruvara rwakachenerukira.

Munamato wamazai nemari. Izvi zvinogona kunge zvakaitwa neMapositori. Munhu uyu ari kuedza kubatsiridzwa neMapositori padambudziko rake saka anenge akaudzwa kuti aite saizvozvo.

Dhorobha reHarare mune dzimotokari dzirikufamba imwe inoratidza kuti imotokari ye Zanu PF. ineruvara ruchena yakanyorwa nemavara matema. Kwobva kwaita murume arikupusha chingoro akapfeka hembe ine ruvara rwe bhuruu neruvara rutema. Nechekurutivi Kune motokari ine ruvara ruchena.

Ana madzibaba vakagara pazvigaro, mapositori vakapfeka magemenzi ane ruvara ruchena. Mumusoro mavo vamwe vachona vakaveurwa vane ndebvu dzakakura. Kumashure kune varume vakapfeka masutu. Varume ava zvakare vamwe vacho vakaveurwa musoro vane ndebvu dzine ruvara ruchena.

Nzvimbo inemaruva poita bundo ririkuoneka rinoratidza kuti richiridoko. Bundo iri rine ruvara rwegirinhi . Poita maruva ane mashizha ane ruvara rwegirinhi. Poita maruva ane ruvara rutsvuku .

Motokari yakamira. Motokari iyi ineruvara rwutema. Nechomurutivi mune dzimwe motokari dzineruvara ruchena, koita imwe ine ruvara rutsvuku. Nechekumberi kune heji ineruvara rwegirinhi.

Nzvimbo ine makomo. Pane gomo rine ruvara ruchena neruvara rutema nechemuzasi munoratidza kuti mune zvimiti zviripo zvine ruvara rwegirinhi. Makomo ndoanoshandiswa nezhinji vanoita zvechitendero kunamatira kana mapositori anowanzo namatira pamakomo akadai.

Chitoro chiri mudhuze nedzimba. Pane dzimba dzine ruvara rwaka chenukira nedenga rine ruvara ruchena. Chitoro ichi china magonhi esimbi. Magonhi aya akapendwa neruvara rwesirivheri

Vanhu vakamira. Kune murume wakapfeka hembe ine ruvara ruchena kuzasi akapfeka rutirauzi rune ruvara rutema. Kumakumbo wakapfeka shangu dzine ruvara ruchena neruva rutema. Kwoita mudzimai akamira akabata mwana kumashure kwake parikutengeswa zvibhanzi zvine ruvara rwebhurawuni.

Nzvimbo ine dzimotokari dzakasiyana siyana dziri kufamba zvinoratidza kuti umu mudhorobha mune motokari dzine ruvara ruchena dzimwe dzine ruvara rwesirivheri koita mudzimai ari kuyambuka mugwagwa mudzimai uyu akapfeka hembe ine ruvara rutema kumusoro kuzasi wakapfeka siketi ine ruvara ruchena.

Mudhorobha muna vanhu vakasiya siyana varikufamba. Pane motokari dziripo zvakare. Pane ineruvara rwesirivheri poita imwe ine ruvara ruchena. Nechekuritivi kune mudhuri wakaenda mudenga. Mudhuri uyu wakapendwa neruvara ruchena neruvara rwe bhuruu.

Munhu arikutengesa mabag nemudzipanyota. Mudzipanyota iripo umwe uneruvara rutsvuku umwe uneruvara rutema. Koita mabhegi amwe aneruvara rutema nemamwe aneruvara rutsvuku.

Panzvimbo panoratidza kuti pane kireshi pane rushohwa rwakaiswa mufananidzo unozvinoyevedza vana vadiki ,pane mufananidzo une zvidhori zvine ruvara rwutsvuku neruvara rwuchena.

Nzvimbo ine muti une mashizha ane ruvara rwegirinhi. Muti uyu une mapazi ane ruvara rutema. Muti wakakosha mukati meupenyu hwevanhu nekuti unoita kuti unoita kuti vanhu vafeme mweya wakanaka.

Vanhu vakaungana. Vanhu ava vanoratidza kuti pane gungano riripo pamba apa. Pane imba yakavakwa ikapfirirwa nemahuswa. Imba iyi yakaita dendedzwa. Yakapfirirwa namahuswa ane ruvara rutema neruvara rwakachenerukira

Miti ine mashizha aneruvara rwegirinhi. Une mapazi aneruvara rutema. Muti uyu wakakura uye miti akakosha muupenyu hwevanhu inoita kuti vanhu vafeme mweya wakachena.

Vasikana vaviri vakamira. Vanoratidza kuti va hwina pamutambo wavanga vachitamba. Vasikana ava vakapfeka ma medhari muhuro. Vakapfeka hembe dzakafanana. Kumusoro vakapfeka hembe dzine ruvara rutema kuzasi vane zvikabudura zvine ruvara rutema.

Mudhorobha muna vanhu varikufamba. Vanhu ava vakapfeka zvakasiyana-siyana. Kune murume wakapfeka bhachi rine ruvara rwutema, kuzasi wakapfeka mutirauzi uneruvara rwebhuruu. Koita Mudzimai wakabereka mwana. Mudzimai uyu wakapfeka hembe ineruvara rwutema yobva yaita madodzi-madodzi machena.

Mugwagwa unetara ine ruvara rwakachenerukira. Kune dzimotokari dzakasiyana-siyana dzirikufamba. Mugwagwa uyu unoratidza kuti uri mudhorobha. Pane motokari yesirivheri nemotokari ineruvara rwutsvuku, poita motokari ineruvara rwebhuruwu.

Mapere ari kurwisana. Mapere aya ane ruvara rutema neruvara neruchena. Mumakumbo ane ruvara ruchena poita muswe une ruvara ruchena.

Shizha refodya rakabatwa mumaoko rine ruvara rwegirini nechepakati pane ruvara rutema neruvara rwakatsukuruka. Fodya chinhu chinorimwa munzvimbo dzakawanda uye vazhinji vanoti ine mari

Nevimbo inoratidza kuti mudhorobha mune mudhuri wemudurikidzanwa. Mudhuri uyu wakavakwa nekupendwa nemavara akasiyana siyana. Kune mumwe mudhuri uneruvara rwe bhurauni koitawo mumwe uneruvara rutsvuku neruvara ruchena. Nechekuzasi kune vanhu varikufamba. Vanhu ava vakapfeka hembe dzakasiyana siyana koita dzimotokari dzakasiyana siyana zvakare dzakamira murutivi.

Nzvimbo inemiti yakasiyana-siyana Panemiti inamashizha aneruvara rwegirini. Nechekumusoro kunoratidza kuti kune chikoro. Chikoro ichi chinemidhuri yakapendwa neruvara rwuchena uyezve midhuri iyi inoratidza kuti yakawanda.

Mudzimai wakabata gate ari kudira mvura pasi achishandisa gate iri. Gate iri rine ruvara rwebhurawuni. Bvudzi rake rakareba rine ruvara rutema. Wakapfeka dhirezi risina maoko rine ruvara ruchena.

Nzvimbo inotengeswa hembe dzakasiyana siyana. Pane hembe dzine ruvara ruchena dzimwe dzine ruvara rwebhuruu poitawo dzimwe dzine ruvara rwebhurawuni. Pane vanhu vari kuedza hembe. Pana amai vakapfeka ngowani ine ruvara rutsvuku. Necheparutivi pane mukomana ari kupusha chingoro. Murume uyu akapfeka ngowani ine ruvara ruchena.

Nzvimbo ina matombo namahuswa ine bundo zvakare, matombo ane ruvara ruchena neruvara rutema poita bundo rune ruvara rwegirini neruvara rwakachenurukira. Nzvimbo idzi ndidzo dzinonamatira vanoita zvekunamata.

Musoro wegonyeti wakamira, une ruvara ruchena, nechekumberi une ruvara rutema. Wakanyorwa namavara esirivheri kuti meni, nechemuzasi pane nhamba dziripo dzinoratidza kuti ndidzo nhamba dzimotokari iyi

Miti yakawanda. Miti iyi ine mashizha aneruvara rwegirini. Poita matanda aneruvara rutema. Panzvimbo iyi pane mudhuri uneruvara ruchena. Nechekumberi kune motokari ineruvara ruchena zvakare.

Mudhorobha mune mudzimai arikufamba wakapfeka hembe ineruva ruchena kumusoro kuzasi wakapfeka siketi ine ruvara rutema namavara machena. Murutivi mune dzimotokari dzakamira . Pane motokari ine ruvara ruchena kwoita imwe ine ruvara rutema.

Nzvimbo inemba. Imba iyi ine ruvara rwutema kumusoro, kusazi ineruvara rwakachenurikira. Yobva yaita mahwindo ane ruvara rwutema. Nechemurutivi ine tsanganzi, tsanganzi iyi ine ruvara rwegirinhi.